bakyelema nga balibataru basambile asi basutile tsibafu tsebibindu humurwe bali hukyendela hulugudo hweliloba nga hunduro babusilaho kumuyehe

Umukhasi nga aboyele shitambala shibesemu imurwe asutile ibbafu ilimo tsisowani, tsiwuma ni bikombe kumurwe wakwarire isati imbesemu nga umumali, walolele iburangisi isi alikutsa.

Umundu na ali mumetsi alikhuwamba tsingeni mulimu ne bibindu bindi mumetsi bimali mwabamu ni kamabale.

Inzu imiliyu nga ilikho busolya buleyi ni kimisala khundulo ni bimuli nga kibonekha nga binzari.

Kumufuleeji ugubitisa gamenzi gamakyafu nga bayombekerako gamabale kunturo gagalimo shiveera she bisasiro mumenzi ni shifo shindi nga gamabaale gabbumukawo

Bakhasi bali bataru basutile tsibaafu tsilimo bibindu khumirwe kyabwe, basmbile asi balikhukendela khulugudo lweliloba nga khundulo babusakho kumuyekhe.

Shigango nga bashikubako gamabbati gamawanga baashisimamila ni gimisaala gimibofu inyuma wayo nga waliyo inzu iyegamatafali bajitaako gamabbati ga mawanga waliyo ni nyuma wayo gamadoote, yabayo bunyaasi, yabayo ni shigango shindi she bisaala bijeekhe khunduro

Babana be'khana bama khulutsi ne bipila byekametsi balikhuyila i'tsingo wawe atwela nabandi babiili bimikhile khundulo khwentsila mukunda bali khubasililila.

Umusani alikho litsune likali aboyele shishindu khumunywa kwewe ni kamolu alekhele kho busa tsi'moni akwarire i'ngubo iye kimisitare

Basoleli bali ukhwinyaya kumupila mushikyewa, khundulo khwemikhilekho babana bali khu basilila ni tsinzu tsili khundulo tse kamabaati kamakhale ni esi banikhile tsingubo.

Umusololi umumali nga akwarire ingubo ilimobiwanga awambile khukhatimba khelifundo lyekumupila.

ba baana inga bali bakhali bali mushibiina bikhale khutsi benchi bandi ba wanikhile khimikhono mungachi basookha iburangisi bekhana mutwela awanikhile khumukhono mugachi gundi akwara isepewo khumurwe

umundu mutwela nga ekhale khwikhong'olo akari we kametsi alikhugezakho khukapa akyende nga eyongele iburangisi esi alikhuba nga alikhutsya

Umutsani umumali ali khuvuga igali avoyelekho tsinyungu shinana atsiboyele kyimikosi ali khuvugila khulugudo lwe lilooba

Babandu nga bali bakhali babusile binayu bi bisaala byesi bakolamo zisampa balikhubipanga hatwela hatwela nimotokha imwanaga khundulo khwayo

Shisolo shili ne tsimoni tsimbesemu shili ne kamaru kabili shabele nga shikona mubisala khulinda bisolo bishe bibindi.

umusani nga ali khumetsi emikhile khwibale akwarile tsingubo tsimaali awaambile khayimbo alikhugezakho khuloba tsing'eni ni kumumu kuli khukorerayo ingaki

Babandu nga bali mukhatale khe kamatore ukundi akwarire ingubo ye kimisitare, igali yabonekhele kho busa kumupila ukundi akwarire ilongi indeyi netsingato tsimali khulikhusindikha kamatore khugali, bandi bemikhile khungaki ne mungaki mwabiramo kumunyakasa.

Ts'inzu tse kamatafali nga tsilikho kamadinisa musanvu, bakipakho kamabati kamawanga ni bakhasi nga bibusile atwela bali kutsukha kametsi mushipolyo nga bandi bali khurambisa tsimbako khulima.

tsihafu nga tsili lihumi natsibili tsilimo tsimwanga tsilimu nibimali nga tsili mushichewa tsili huhwaya bunyasi

Babandu bali babiri, bimikile mumezi, bawambire gyimilobo, balikuwamba zinyeni, bagwatire bimali.

Kumufureju kubirisa khametsi kamachafu ni tsinzu tsili khuduro ni babana bajekhe babimikhile khutsinduro nu mundu usutile isawu yewe areremo ni lonyi indeyi

umusani nga emihile mumetsi ahambile kumulobo aboyele hushisaala ali hugezaho huwamba tsinyeni

tsihafu nga tsili tsine tsitaru tsishili mumetsi ndwela yarurire yo tsibili tsili hulwana tsiliho kyimishinga kyimimali nitsintzika tsimambale

Imotoka nga ilikuzuka lidoyi kulugudo yasudile shishana shayo shenyuma munganji ni gugundi gugwalasa gwangona lugudo nagwo mumaso mwemotoka indala yo.

umusani ahambile kamakyi asitamile asi ali hukapangaka muhavela nga ali hukarusa isi mbele akabiha atenga waliwo ni tsimimbo

kamahongolo kali kama'nji nga bakaboyele khu'nduro hwe ka'metsi bara'mbisire kyi'mikosi a'twela ni sayidi ya'ngakyi nga khu'li khu'boona tsipolo tsekumunyakase nga'baraho ni tsi'balubu